Umwaana umufwiti wemile iburangisi we kamanda kaliwo kha stool khaliwo. Basaani babili bekhaale inyuuma khu form kha umwaana umufwiti khababira iburangisi. Kha stool kha orange nakho khaliwo, sipaande sya MTN mobile money nasyo sili inyuuma eyo.

Inyaanza iliwo ingaali nga iliikho lutiindo oba bulange bulalo, basaani babiili nga bali kho'bakendela khulyaato nga mutweela wemile khukari ukundi ali inyuma ali khakhakakha khukhuupa kameetsi bakyende batse.

Tsi'bendela tse kamanambo kamakali tsabonekhebwele

Inyanza ili khukari iwo lukingi luli inyuma wenyanza ilyaato lyemele khundulo khwenyanza babandu naabo babusaane a'andu awo wenyanza

Bakhaasi bataru bali khuba nga bakenda mukhayila babili uweburangisi ni uwenyuma bakwalire tsigomesi uwekhukari wakwalire ingubo ilimo bwa blue shiteteyi uwenyuma wasutile umwaana umufiti